MoNamibia omu na omahala ogendji ga yoolokathana ngono to vulu okutalela po okuza koondeina okuya koondundu ndhono hadhi adhika pokati koondoolopa noshowo efuta ndyono hali adhika kombinga yaSuwakopo naMbaye.

Omuntu ngele owuna ongeshefa yoye ndjono ho munu oohi otovulu okukala ho kutha omeya ngono ga kaka mondama wu tulemo omeya ngono omape opo oohi kadhise komeya ngono omakulu ga kaka.

Aanafaalama mbono mba haya munu oohi ihaya dhimbwa tuu okupa oohi dhawo ndhono iikulya, molwashoka iikulya mbyono oyo hayi kwathele oohi dhi kokelele opo dhi ka landithwe po kaakwashigwana yo yi imonene mo iiyemo.

MoNamibia omu na iiyamakuti oyindji to vulu okwa dhamo oonkoshi, oonduli noondjamba ndhoka oonene dhivule iinamwenyo ayihe. Oondjamba ihadhi topoka nuundjambwena wadho nande.

Aanafalama mbono haa munu oohi dhawo muundama ohaa pe oohi dhawo iikulya niikulya mbika ohayi kokitha oohi mbala dho dhi ka landithwe po dheete po oshimaliwa.

Ondjuhwa oshinamwenyo shimwe shasimanekwa nayi kaawambo . Ito vulu okweenda megumbo lyomuwambo kowambo ndele ito adhamo naana ondjuhwa. Kehe egumbo kowambo olyina oondjuhwa ndhono hadhi tidhwa etadhi kwatwa dhili wepo .

Kalunga okwa shitile iinamwenyo ya yoolokathana mbyono hayi kala kombanda yevi naa mbyono hayi kala momeya. Momeya otwaadhamo ne oohi dha yoolokathana ndhono kehe yimwe yi na edhina lyawo ha li etwapo kwaamboka haye dhi mono tango.

Uuyuni otawu ende tawu zipo mpa wa li iipululitho mbyono hayi pulula momapya ohayi longo owala nolusheno ina shi fa mbyono yonale yali hayi pumbwa okunanwa kiinamwenyo.

MoNamibia otuna mo aanageshefa yoohi nanafalama oyendji mboka haya munu oohi haya dhikokeke moondama taya tulamo omiti yaninge ongeshefa ombwaanawa.

Aatalelipo unene mbono haa zi kiilongo mbyono yokondje oye hole unene okuya koombinga ndhono dhomafuta naahono ku na eendeyina, ashike otaya vulu wo okuya koondundu ndhono hadhi adhika pokati koondoolopa.

Aanafalama oyendji mbono mba haya munu oohi ihaya dhimbwa tuu okupa oohi dhawo iikulya mbyono hayi dhi kokeke, dho dhi wape okulandithwa po.

Mopaife kehe gumwe okwa hala oku ninga iimaliwa, onkene aantu oyendji paife oyena oongeshefa. Haya munu iinamwenyo ngaashi oombaka ndhono haya kalanditha kaa kwashigwana ngele dhaadha oku landithwa.

Omahala ngono geli moNamibia ngono ga nika oondundu nago ohaga mene wo iimeno. Ihe iimeno mbyono ihayi mene yi ninge iinene nenge yiye mombanda ngaashi iihwa mbyoka hayi adhika koombinga dha Wambo.

Omuntu ngele ohozi mo Swakopmund ndele ohaku kala kuna omutenya, zamo megumbo etoyi kefuta ndyoka lya Swakopmund hono kuna uusitola uushona hawu landitha wo uukwanwa wokwii talaleka tovulu okwii talaleka uuna todhana omeya.

Aantu oyendji oye hole okwoopaleka momagumbo gawo. Yamwe oto adha mo ye na iinima mbyono hayi opalele mo ngaashi uundama mbono hawu kala wu na oohi, uuhi mbono uushona mbono hawu tekula owala meni.

MoNamibia omuna iinamwenyo oyindji ya yoolokathana, to vulu oku adhamo onkoshi, oonduli, ookaandje, oondjamba noshowo uumenye.

Aanangeshefa naanafaalama oyendji mbono mba yena iikunino mbyono yiikwamboga niihulunde ohaya kokitha iikwamboga niihulunde yawo etaye yi tona ko etaye yi pakele yo yeke yi landithe kaakwashigwana.

Aawambo oyendji ohaya ningi omboloto yawo ndjono haya ithana oshikwiila, shono hashi ningwa muusila mbono womahangu, ngele aantu ya tsitha iilya.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngono to vulu oku talelapo oku za koondiine, koondundu noshowo efuta ndjono hali adhika woo koombinga ndhono dhaSuwakopo naMbaye.

Aanafaalama oyendji mbono mba haya munu oohi ohaya kala nee ya ninga oondama ndhono momeya yedhi dhika noonete niiti taya pele mo nee oohi ndhoka dhili mo iikulya omo dhikokele.

MoNamibia omu na omahala ogendji ngono to vulu okutalela po. Okuza koondundu ndhono hadhi adhika pokati koondoolopa okuya koondeina nefuta ndyoka hali adhika koombinga dhaSwakopo noshowo Ombaye.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngoka to vulu oku talelapo ngaashi oondeyine ndhono dha tsakanena nefuta. Aantu oye hole okuyako yakalonde yatale kutya otaya vulu kulonda sigo openi.

Namibia oshilongo oshiwanawa. Oto vulu okwaadha mo oondeyina, oto vulu okwaadha mo efuta ndyono ewanawa noshowo oondundu dhono hadhi kala dhina owala omamanya ndhono hadhi adhika pokati koondoolopa.

Uuyuni otawu ende twau zi po mpoka wa li. Mopaife ngeyi aanafaalama oyendji mbono haya kokeke iihulunde, ihaya pumbwa we okukala ye yi kuna momavi pondje. Ohaya ningi paife uushina mbono wokukala wa leka iihulunde mbyono kaayi kale ya kookoloka pevi.

MoNamibia omuna oondeyine omuna efuta noshowo oondundu nosho tuu dhono hadhikala dhili pokati koondolopa nomuntu ohodhi mono ngele wuka koondolopa oonkwawo.

Uunona owundji mbono hawuyi koskola, ohawuyi ko wuka longwe, wu wape oku pita wo wuka ninge aantu mbono yamwe komasiku nenge koomvula dhokomeho ngaashi aapangi, aalongi noshowo aapolisi.

MoNamibia omuna iinamwenyo oyindji. Oto vulu okwaadhamo oondjamba, uumenye, oompo, oondjuhwa, oonduli oshowo oonkoshi.

Mopaife otuna aanangeshefa mbono yena uuhala wawo mbono uuwanawa, mpono hapu yi aantu ya ka inyanyudhe. Haya tokelwa taya nu, taya popi oohapu taya lombwelathana iinima oyindji ya yoolokathana.

Oondundu ohadhi adhika pokati koondoolopa. Ngele omuntu ta zi mondoolopa yontumba, nda dhini okutumbula to zi nande okOwambo, koondoolopa ndhono dhagwediva wu uka kuushimba huno kOshiwakopo naMbaye, owu na okupitilila oondundu odhindji.

MoNamibia kombinga ya Mbaye koondeyina oku na oshimeno hashi adhika koondeyina hashi ithanwa Welwitchia Mirrabilis. Oshimeno shono osha kala shina omwenyo guule moomvula omayovi ogendji, sho ihashi si.

MoNamibia ito adha oonduli owala nenge efuta oto vulu wo oku adha mo oondundu ndhono hadhi adhika pokati koondolopa noondoolopa ngele omuntu tozi mondoolopa yimwe wuuka kondoolopa onkwawo.

Muuyuni wongaashingeyi aantu ihaya pumbwa we okutula iinamwenyo ngaashi okutula oongombe kiipululo ya pulule omapya. Otuna omaambakumbaku ngoka haga tulwa ashike omaaholi nomuntu go kuhinga ndyo etali kala tali pulula sho omuntu ta hingi.

Mopaife ngeyi opuna aantu mboka yeli moongeshefa mono yoku muna oohi, hayedhi kwatitha moondama, haya tulamo iikulya yoohi opo dhi wape oku kokelela dhika landithwe po.

Monamibia omuna omahala ogendji haga lokwa unene ngaa koombinga dhawambo oto vulu okwaadha ko oondama, omadhiya nuuthima owundji mbono nee aakwashigwana haya yi ya kakwate oohi.

MoNamibia omuna aantu mbono haya kwata oohi moondama nomithima. Ta yedhoopaleke nokudhi topola shi ikwatelela komaludhi gadho, yo yekedhi landithepo kaakwashigwana.

Oongeshefa dhono dhaantu mbono mba haya munu oohi odha ninga ne onene moNamibia. Aantu oyendji paife ngeyi oyena onete dhawo dhono hadhi kala owala dhili momeya dha tegelela oohi dhi endepo dhodhi kwatwe dhodhi tulwe muundama mono dhi koke nawa ishewe dho dhika landithwepo kaakwashigwana moshilongo.

Uuna omwedhi gwasi ookuume oyendji oye hole oku ikutha mo, tadhi yi komahala ngono gomainyanyudho taya ka inyanyudha. Taya tokelwa taya nu noshowo taya popi oohapu.

Oondundu dha Namibia ohadhi kala dhina omamanya ogendji gamwe gatatuka gamwe omanenene owala ina ga tatuka nando osha , ohaku kala ishewe kuna uumeno mbono uushona shona omolwashoka omvula ihayi loko kehe esiku koombinga dhono dhoondundu.

MoNamibia omu na iinamwenyo oyindji ya yoolokathana ngaashi oonkoshi ndhono hadhi tilika kaantu ayehe, oondjamba ndhono oonene kiinamwenyo ayihe oshowo oonduli ndhono oonde kiinamwenyo ayihe.

Aanafalama oyendji ohaya kunu iikwambonga niikwaholote mbyono haya tekele nongele omvula yaloka nee iiyapumbwawe iha yatekele shashino ngele omvula yaloko ohayi loko omeya ogendji lela gagwana okukokeka iimeno.

Monamibia omuna omahala ogendji ngono haga opalekwa nawa. gaantu mba haazi kiilongo yokondje hayeya yatalelepo oshilongo shetu, ohapukala nee puna uupundi mbono uuwanawa wokukula omutumba, taya pewapo nee nuukunwa watalala nawa mbono hawu talaleke okamutima.

Aanafalama oyeli paife mbono haya kunu iikwamboga ihaya pumbwa we okuyi kuna pondje opuna omashina ngono haga vulu okupa iimeno uuyelele wowene noshowo oku tekela ohaga tekele gogene.

Aanangeshefa naanafaalama mbono haya munu oohi, ha ye dhi munine moondama oha ye dhi tala kehe esiku ya tale kutya odha koka shithike peni nongele otadhi opala okulandithwa po.

Aanafaalama mbono haya kunu iihulunde niikwamboga ngele iimeno yawo mbyono ya koko nawa e tayi tula ko iihulunde mbyono niikwamboga mbyono ohayi kuthwa ko nee hayi tonwa ko, e tayi pakelwa yikalandithwe po kaakwashigwana.

Omahala ogendji unene ngono ge na oondundu moNamibia ngono ganika ombuga ihaku mene naana iimeno oyindji ya yoolokathana, oshoka omvula ihayi loko ko komahala ngono olundji ngaashi komahala gamwe gi ili.

MoNamibia otuna mo aanafaalama oyendji . Mba haya kunu iikwamboga nosho wo iikwahulunde ya yoolokathana. Okuza komatama ngono haga longithwa oku towaleka momahoka. Omandjembele ngono haga liwa ngele wega yogo.

MoNamibia omuna iinamwenyo ya yoolokathana mbyono yomokuti. Oonkoshi noonduli dha landulwa koondjamba ndhono ihaadhi topoka nuundjambwena wadho.

Aanafaalama mbono mba haya kokitha iimeno yawo momashina ngono haga ningi kehe shimwe, ohaya kala woo ye na uushina mbono hawu tete po omwiidhi dhi dhamena inaadhi pumbiwa kiimeno.

Otu na oohi dha yoolokathana muuyuni, dhina omayala ga yoolokathana. To vulu oku adha muna oonduudhe, dhono ooshunga, dhono oontiligane-tokele, na dhoka oontoke thiluthilu.

Iilongo yomomeya ngaashi mbyono yoku kwatala oohi kayi shi owala yaasaane, naakulukadhi otaya vulu okuyi ninga unene ngele omuntu talongitha onete okukwata oohi nomukulukadhi otavulu owala okushininga.

Aantu yamwe oye na oongeshefa, mpono mpa haya kunu omiti ndhono hadhi longithwa momasiku gokili, ndhono hadhi tulwa uunima owundji, mbono hawu kala tawu adhima.

Aanafaalama oyendji mba haya munu oohi. Ohayedhi ningile oondama ndhono dhuudha omeya . Etaya tula mo nee oohi ndhono taya kala tayedhi pelemo iikulya yoohi . Dhi kokelele dho dhi ka landithwepo kaakwashigwana moshilongo.

Opuna omashina ngono haga longithwa kaanafalama oyendji mba haya kunu iikwamboga niikwahulunde, ngono haga pe iimeno uuyelele gogene, ihaayi pumbwa oku kala yili momutenya.

Mo Namibia otovulu oku adhamo omihoko dha yoolokathana ,okuza kaawambo, aakwankala, Aaherero noshowo nee mbono haya ithanwa Aahimba.

Oondundu ndhi hadhi adhika pokati koondoolopa ndhi dhili moNamibia ohadhi kala nee dhina wo nomamanya ngono omanene haga topoka kehe esiku taga tatuka etaga kala ogendji tovulu okuga yalula.

Ngele owi iyadha esiku limwe wa za mo megumbo lyoye wa ya koshikunino shiinamwenyo wu ka talele po iinamwenyo ya yoolokathana, ino kakeka mo, ino za mo mohauto yoye. Kala owala to tala iinamwenyo wu li kokule.

Aanangeshefa oyendji mbono mba haya munu oohi, ha yedhi dhikile oondama, taya tula mo omeya noohi nee ndhono e ta yedhi pele mo nee iikulya yoohi mbyono hayi kwathele oohi dhi koke opo dhi wape oku ka landithwa po kaakwashigwana.

Muuyuni muno omuna iinamwenyo oyindji mbyono wa pumbwa okuhedha kokule unene ngaa mbyono yomayoka. Omayoka oga nika oshiponga nayi molwaashoka omayoka ogena uuzigo mbono shampa we ku yi molutu ito hupu.

Aanafalama oyendji mbono haya kunu iikwamboga ohayeyi pakele miipakete mbyono yoonayilona yina uupomba wuli kooha haye wu longitha okuyi yogela mo miipakete mbyo.

Aantu ihaya pumbwawe oku hepeka iinamwenyo yawo taye yi tula kiipululitho ya pulule momapya. Opu na omukalo ngono gokulongitha omambakumbaku ngono haga pumbwa owala oku tulwa omahooli, nomuntu ta pulula.

Aanafaalama mbono mba haya faalama nohaya kunu iikwamboga, oyena po nee omukalo gumwe ngo goku tekela iimeno, mpa haya enditha ominino omeya pomakota giimeno, dhina oombululu nenge dhaninga oombululu mpono hapu piti omeya ngele uupomba wa patululwa.

MoNamibia otunamo aanangeshefa oyendji mboka haya munu oohi, ohaya ningi nee puundama mpoka haya tula omeya taya kala taya umbilemo iikulya yoohi yiwape okukokelela dhilandithwe kaakwashigwana moshilongo.

Aanafalama oyendji mbono mba haya kunu iinima mbyono ya nika oshiwambo yayoolokathana ngaashi omakunde, oofukwa nomapungu. Oha yeyi landitha nee ngele ya mana okuyi likola momapya gawo ngele ya adha oku likolwa.

Aantu oya ningilwa iilonga iipu paife otuna omambakumbaku ngono haga pulula omapya getu ihatu pumbwa we okumeneka omameneko omanene tuuka momapya tuka pululithe iinamwenyo.

Aanangeshefa nenge ndi tye aanafaalama mbono haya munu oohi, ohaya kala ye na nee aalandi mbono yamwe haya kala ya hala okumona kutya oohi dhawo ohaye dhi kokeke ngiini. Ohaye ya ulukile nee kutya oye na uundama mbono hawu kala wu na omeya hawu tulwa iikulya yoohi dhi kokekele.

MoNamibia otu namo aanangeshefa oyendji mbono ngaashi aanafaalama mbono mba haya munu oohi. Ha yedhi tula ike moondama dhomeya ta yedhi pe iikulya yo ye kedhi landithepo kaakwashigwana.

Omuntu ito pumbwa okukala to ende piimeno to yi tekele okuza koofoola sigo okofoola. Opu na omukalo ngoka goku enditha ominino pomakota giimeno dha ningwa nduno uumbululu wokupitila omeya. Omeya ngoka ohaga zi mo taga tekele ngele uupomba wa patululwa.

Kehe megumbo to adha moWambo ohamu kala muna oondjuhwa, maala opena nee ondjuhwa yimwe ndjono ya simanekwa ndjono hayi ithanwa ekondombolo.

Mefuta oto vulu kwaadhamo oohi dha yoolokathana to vulu okwaadhamo oohi dhono ooshona kwaadhimwe twaadhamo dhoka dhili oonene kwaadhimwe noshowo ohadhi kala dhina omalwaala ga yoolokathana .Oto vulu kwaadhamo dhono oontokele oto vulu kwaadhamo dhono oonduudhe.

Moondundu nenge momahala ngoka gena ombuga, ihamu mene naana iimeno nenge omiti dhiye muule, ohamu mene owala uumeno uushona uufupifupi, mbono hawu sipo mbala.

Aanafaalama mba haya kunu iikwamboga yawo oha yeyi tekele nomilalo dhokweenditha ominino dhomeya pomakota giimeno gatsuwa oombulu mpa hapu pitile omeya ngele kuupomba kwa patululwa

Katuna owala aanangeshefa mbono haya munu oohi naamba haya kokeke oondjuhwa. Otuna ishewe mba haya kokeke noombaka Ndhono haya landitha kaakwashigwana ngele dha ningi odhindji nawa nodha koka.

MoNamibia otu na mo aanafaalama oyendji mbono haya munu oohi, haye dhi munine moondama mono haye dhi pele mo iikulya dhi kokelele yo ye dhi landithe po kaakwashigwana yomoshilongo.

MoNamibia omu na omahala ogendji ngono to vulu okutalela po ga yoolokathana. Okuza koondundu ndhono dhi li pokati koondoolopa, okuya koondaine nosho wo efuta ndyono li li koombinga dhaSwakopo naMbaye.

Aanafalama oyendji mbono haya kunu iikwamboga oya ningilwa nawa shashi mopaife ngeyi opuna uushina mbono hawu longo wafa omambakumbaku, hawu pulula mevi wowene . Shoye oku kuna owala iikunomwa yoye.

Aanafaalama yamwe mbono haya kunu iikwamboga oha ye yi kunu ya pitithapo omahala pokati kiimeno opp yivulu okufudha, naashoka ta yeya ya endithepo ominino dhomeya oyina ehala lyoku tekela.

Kalunga okwa shitile iikwamawawa oyindji ya yoolokathana ashike opuna nee shono shimwe hashi tilika kaantu oyendji muuyuni muno, shono hashi ithanwa Ehwiyu.

Aanafalama mbono mba haya kunu iikwamboga ngaashi omatama, ohaye ke ga pakela nee nawa ngele gakoko taga tuminwa koositola ndhi oonene, nenge kaakwashigwana mba yalanda nale.

Otu na aanafalama oyendji mbono mba haya kunu iikwamboga e taye ke yi landitha po kaakwashigwana ngele ya koko nawa. Ohayi kunwa nee yi li mondjila yu ukilila, opo shi tayi ka tekelwa ominino otadhi ende owala pomakota giimeno.

MoNamibia omuna aanafalama mboka haya faalama oongombe haya landa yo taya landitha kaanafalama aakwawo oshowo kaanangeshefa.

Opuna eshina ndyoka hali longithwa kanafaalama okuteta omwiidhi. Ohali tete omwiidhi tagu tonyenwa mongonga, opo gukaliwe kiimuna ngele gwakukuta.

Ngele owa hala okuninga ongeshefa yoye ndjono mpa to kala ho landitha oohi, owuna okukala wuna nee omeya ngono ga yela nuuhi woye nee mbono wa tula momeya, towu pe iikulya wu kokelele, ngweye wi imonene mo iiyemo.

Otuna mo aanangeshefa oyendji moNomibia mba haya kokeke oohi. Haye dhi kongele uundama mbono hawu tulwa omeya nosho wo nee iikulya mbyonyoohi mbyono hayi pewa oohidhi wa pe okukoka dho dhi ka landithwe kaakwashigwana.

Aanangeshefa oyendji mbono haya faalama naambono haya kunu iikwamboga niikwa hulunde ya yoolokathana ngaashi oomboga ndhono ndhi hadhi ka landithwa kaakwashigwana ngele ya koko nawa.

Uuyuni owa za po mpoka wa li. Mopaife aanafaalama oyendji ihaya kunu we iimeno momavi nenge momapya. Ohaya longitha omashina ngono haga pe iimeno uuyele gogene noshowo okutekela, ohaga tekele gogene.

Moshilongo shetu shino omuna omahala ogendji ga yoolokathana, omuna omahala ngono ga nika ombuga ngo ga yela filufilu nenge ngono gena iihwa ga thitikika lela unene keembinga dhawambo.

Otu na oositola odhindji dhono dhi hadhi landitha iikulya yiinamwenyo ya yoolokathana, okuza kiikulya yiingulu, okuya kiikulya yoombwa, okuya kiikulya yoohi. Onkene ngele owu na ongeshefa yoye hokokitha oohi dhoye, oto vulu wu ka lande iikulya mbyoka koositola dhono, opo wu wape oku kokitha oohi dhoye nawa, ngoye wu vule okudhi landithe wiimonenemo sha

Otuna aanafaalama oyendji mbono mba haya kunu iihulunde niikwaamboga yayoolokathana. Ohaya kunu omatama, oonyanga okuza koonyanga ndhono oontiligane okuya kwaandhono oonzizi hadhi kalandithwa ne kaakwashigwana nenge dhi tuminwe koositola ndhi oonene etadhi landithwa nadho kaakwashigwana.

Otuna aanafaalama oyendji ya yoolokathana, mbono mba haya kunu iikwamboga niikwahulute mbyono ngaashi omatama ngono haga longithwa oku towaleka omihoka dhetu dhi tatu teleke.

Omuntu ito pumbwa okukala to ende koompadhi to tete omwiidhi ngu gwa kokelela unene, opuna omambakumbaku ngono mo paife haga longwa gena omatemo ngono haga tete omwiidhi go gene.

MoNamibia omu na aantu oyendji mbono mba yena oongeshefa dhono dhoohi, haye dhi kokeke moondaama taye dhipe iikulya dhi wape oku koka yoye kedhi landithe po kaakwashigwana ngele dhakoko nawa.

MoNamibia otu na mo aanafaalama oyendji mba haa kunu iikwamboga nosho woo iihulunde. Ohaye yi sile oshimpwiyu opo yi koke, ya wape oku keyi landitha kaakwashigwana uuna yaadha okulandithwa.

MoNamibia omu na omahala ogendji ngoka to vulu okutalela po ngaashi efuta ndyono lili moSwakpmund nomoWalvis Bay oshowo oondundu ndhoka tadhi adhika pokati koondolopa.

Aantu oyendji mboka haya kunu iimeno ya yoolokatha, otuna ne mboka haya kunu iikwahulunde ngashi omayapula, omalemune, omambanana, mbyoka hayi ka landithwa kaakwashigwana, nge yadha nawa oku landithwa.

Moshilongo shetu Namibia omuna omahala ogendji gayoolokathana ngono haga taalelwapo kaantu oyendji mbono haya zi kiilongo yokondje. Muna omahala ngaashi ngono gena oondundu , ngono haga kala gena oondeini noshowoo efuta.

Mopaife ngeyi otuna aanangeshefa oyendji mbono mba haya ningi oondama, tayedhi udha omeya yawape okukokeka oohi dhawo ndhono haya kalanditha kaakwashigwana ngele dhakoko nawa.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji naanafalama mbono haya kunu iikwahulunde ngaashi omatama, oonyanga niikapa noomboga ndhono haya kalanditha kaakwashigwana ngele ya koko.

Aanangeshefa oya ninga oyendji moshilongo, haa kokeke iikwahulunde niikwamboga ya yoolokathana ngaashi; oonyanga nomatama ngono haa kalanditha nee kaakwashigwana ngele yakoko nawa.

Oshilongo shaNamibia oshina omahala ogendji ngono haga taalelwapo kaantu mbono haya zi kondje yoshilongo. Unene tuu ondundu odhi hole okutalelwapo kaantu mbono yokiilongo yokondje noshowoo efuta ndyono lyili koombinga dhaMbaye naSwakopmund .

MoNamibia omuna iinamwenyo oyindji ya yoolokathana. Oto vulu oku adha mo oondjamba, oonduli, uunguluwe, uumenye, oonkoshi noyindji ya gwedhwa po.

Aanafaalama yopaife mboka haya faalama iikwamboga niikwahulunde ihaya tekele we iimeno taya ende koompadhi. Oye na po omukalo ngoka goku enditha ominino dhomeya pomakota giimeno e tadhi tekele dhodhene ngele uupomba wa patululwa.

MoNamibia omuna aanafaalama oyendji ya yoolokathana mbono haya faalama iinamwenyo ngaashi oongombe, haya landitha yo ta ya landa kaanafaalama ooyakwawo, taya longo ongeshefa.

MoNamibia omu na omahala ogendji to vulu okutalela po okuza koondaina ndhono dha tsakanena nefuta koombinga dhaSwakopo naMbaye okuya koondundu ndhono hadhi kala dhi na omamanya hadhi kala pokati koondoolopa.

Aanafaalama oyendji yopaife MBA haya kunu iikwamboga niikwa hulunde, oyena po omukalo nguno goku kuna iinima hayo pehala puna omashina ngono ha ga pe iimeno uuyelele noshowo oku tekela ohaga tekele go gene, ngele ga stelwa kanafaalama.

Otuna aanafalama oyendji mbono mba haya kunu iikwamboga mbyono yayolokathana. Okutekela nee oye napo omukalo nguno gwopaife haya longitha. Haya pititha ominino dhomeya pomakota giimeno. Peha lyoku kala taya ende koompadhi taya tekele.

Oto vulu oku i monena ombete yoye ndjono ombwanawa noshowo etyofa lyoye ndyono ewanawa lyomondunda yoye yoku lala koositola dha yoolokathana ngaashi OK Furniture nenge ko Lewis.

Aanafaalama oyendji mbono mba haya faalama iinamwenyo ngaashi unene oongombe oha ya kala yena iigunda yawo mbyono ya dhikwa nawa. Mu hamu kala oongombe ndhono haya landa yo otaya landitha kaanafaalama ooyakwawo.

Omuntu ngele owi yadha wa hala oku ninga ongeshefa, nando kuli ndjoka yoku ko keka oohi moka ndama muudha omeya. Oto pumbwa ne oku kalah hodhi pe iikulya, dhi vule oku koke lela, dho dhikale dhina uundjolowele, shoka tokedhi landitha kaakwashigwana.

Mo Namibia omuna nee aanangeshefa oyendji mopaife ngeyi ya yoolokathana, tuna mbono, mba haya kokeke oohi muundama haye dhi pe iikulya dhi wape okukoka yo yekedhi landithe po kaakwashigwana ngele dha adha okulanditha.

MoNamibia omu na omahala ogendji to vulu oku talela po. To vulu oku ya koombinga nawa dhi na oondeyine, koombinga ndhono dhoondundu nosho wo kefuta, hono to adha ko ne uudhila wa yoolokathana, noombwa dho momeya

Aanangeshefa oya ninga oyendji moshilongo mbono mba haya ningi oondama ndhono hadhi udha omeya, opo ya wape oku kokitha mo oohi dhawo, ndhono haya pe nee iikulya yoohi, dhi kokelele, dho dhika landithwe kaakwashigwana moshilongo.

Aanafalama mbono haya kunu iikwamboga niikwahulunde, ohaya kambadhala oku longitha omeya nawa. Ohaye ga tula nee mokandama kontumba, mono haya kutha taya tekele.

MoNamibia otuna mo aanangeshefa oyendji mbono haya kunu oohi muundama mono hawu tulwa omeya nosho wo iikulya yoohi, dhi wape oku koka nawa dho dhika landithwe kaakwashigwana moshilongo.

Aanangeshefa oyendji paife oye hole noku ninga oongeshefa yoku landitha oohi taya ningi oondama dhono mu haya tula omeya noohi noshowo iikulya yoohi dhi koke nawa yo yekedhi landithe po aakwashigwana.

Otuna oondjuhwa dhayoolokathana . Otuna po ondjuhwa ndjono hayi ithanwa ekondombolo ndjono ontiligane noshowoo oto vulu oku adhapo oondjuhwa ndhono oontonkele naandhi oondudhe.

Aantu oyendji mopaife ihaya pumbwawe okweenda miimeno taya tekele koompadhi. Oye na omukalo ngono haya enditha oopayipi dhomeya pomakota giimeno dho tadhi tekele ngele uupomba wa patululwa.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngono omawanawa to vulu okutalela po. Okuza koondeyine, okuza kefuta ndono lyili pokati kaSwakop na Mbaye nosho wo tuu oondundu ndhono dhili pokati koodoolopa ndhono hadhi kala dhina omamanya nuumeno owundji.

Aanangeshefa oya ninga nduno oyendji mbono mba haya kunu iikwamboga niihulunde ngaashi iikapa, omayapula, omalemune na yilwe ya gwedhwapo haye ke yi landitha kaa kwashigwana.

Aantu ihaya pumbwa we oku longitha iipululitho mbyono haya nanitha iinamwenyo opo ya vule oku pulula momapya gawo , aawe opuna omambakumbaku ngono haga pumbwa owala oku tulwa omatemo, go taga pulula momapya.

Otuna mo aanangeshefa oyendji moNamibia mbono mba haya kokitha oohi dhono dhayoolokathana muundama womeya, hadhi pewa iikulya yoohi opo yawape okukedhi landitha kaakwashigwana ngele dhakoko nawa lela.

Aanangeshefa oyendji ngele yakokeke iikwahulunde yawo niikwamboga yawo e tayi wapa okulandithwa, ohaye ke yilanditha kaakwashigwana yomoshilongo, haya ende taya landitha.

MoNamibia omuna aanangeshefa oyendji mbono haya kunu iikwahulunde niikwamboga, mbyono hayakokeke nawa lela kohi yoothayila, yawape okuyi landitha kaakwashigwana ngele ya koko nawa.

Mo Namibia omuna omahala ga yoolokathana kuza kwaangono gena oondundu noshowo oondeina , oondundu dhono ohadhi kala nee dhina oma manya nuumeno wamenako .

Ngele wa yi ko mahala ngono haga kala gena iinamwenyo ya yoolokathana mo Namibia, oto adha po nduno omahala ngono ga shangwa kutya ino pumbwa oku kakeka, ngoye nosho wo ino pumbwa oku zamo mohauto.

Aanangeshefa oyendji mbono mba haya kokeke oohi moondama dhono hayuudha omeya, taya tulamo wo omiti dhoohi opo dhi wape oku kokelela dhika landithwe po kaakwashigwana.

Aanafalama mbono haya kunu iikwahulunde niikwamboga ngele ya koko nawa lela unene mbono haya kunu omatama ohaye ga pakele nawanawa, ga wape oku ka landithwa nenge ga tuminwe koositola oonene dhi ka landithe.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngono haga talelwa po kaatalelipo taya zi kondje yoshilongo, otovulu oku adha po oondeina nefuta noshowo oondundu dhono dhili pokati koondoolopa dhina omamanya niimeno yaayolokathana.

Omuntu shampa wu hole iinima iiwanawa, oto vulu wu kale wuna okangwena koye koopala komeho lyegumbo lyoye hono wa kuna oongala dhoye ndhono dhayoolokathana nosho wo okangwena.

Omuntu ina pumbwa we okwii molosa tweende koompadhi to tetepo omwiidhi, aaye opuna omambakumbaku ngono gopaife haga tulwa omatemo ,omatemo ngono ogo ne haga tete omwiidhi shoye oku hinga owala.

Otuna nduno paife aanafaalama oyendji mbono mba haya kunu iinima ya yoolokathana, iikwamboga niikwahulute, ngaashi omatama ngono goku towaleka momihoka dhetu oku ya ko mayapula.

Aanangeshefa mbono haya kokeke oohi nenge haya kwata oohi oya ninga oyendji, na uuna yamono kutya oohi odha koka nawa ohaye dhi landitha po kaakwashigwana.

Otuna aanafaalama oyendji mbono mba haya kunu iikwamboga niikwahulute, mbyono hayi kokithwa nawa, tayi tekelwa etayi mono omutenya gwa gwana, yo ngele yaadha tayi ka landithwa kaakwashigwana.

Aanafaalama oyendji mbono haya kunu omwiidhi, omwiidhi ngono ngele ogwa kokelele e tagu koko apuhe ohaya kambadhala nee okuteta po oombinga dhimwe opo gu kale gu li po gwoopala.

MoNamibia omuna ondoolopa ndjono hayi ithanwa Swakopmund. Swakopmund okuna oondundu dhono noshowo eedaine mwa kwatelwa nee nefuta ndyono li holike kaantu yomoshilongo haayiko ngele kuna uupyu nenge nditye ano momafudho aantu oyendji oko toya adha kefuta.

Otu na mo aanafaalama oyendji moNamibia mbono haya kunu iikwamboga niikwahulunde haye yi kokitha nawa, yo taye ke yi landitha kaakwashigwana ngele ya koko nawa, yi na ongushu.

Namibia oshilongo shina omahala ogendji ga yoolokathana, tovulu oku adhamo oondundu dhono hadhi kala dhili pokati kondoolopa, nosho wo wo tu efuta ndyono ha li tsakanene noondeine kombinga ya swakop nambaye.

MoNamibia omu na omahala gayoolokathana, okuza kwaa ngoka ge na oondundu okuya kwaa ngoka ge na efuta ngaashi Swakopo naMbaye nosho wo nee ngono ge na oondeina.

Aanafaalama oyendji mbo haya kunu iikwamboga niikwahulunde oha ye yi kunu pomahala ngoka omawanawa.

Aanafaalama oyendji ihaya pumbwa we oku enda momapya taya pata opo yakune nenge taya pululitha iipululo mbyono hayi nanwa kiinamwenyo, aawe opena uushina mbono hawu pulula momapya wowene etawu kunu.

Oohi ohadhi kala dhili momaludhi gi ili nogi ili, dho odhina omalwaala gayoolokathana otovulu oku adha po oohi oontokele-tiligane, dhono oontokele thiluthilu, dhi oontiligane thiluthilu, oontiligane -ndudhe, noshowo oombulawu-ntiligane.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mbono mba haya kokeke oohi moondama, haya tula mo omeya noshowo omiti dhoohi opo dhi wape, okukoka nawa dho dhika landithwe kaakwashigwana moshilongo.

Aantu yo paife oya kotoka iiha ya pumbwa okweenda moofola taya tekele, oyena omukalo ngono omupe gwoku enditha oopayipi pomakota nenge moofola. Oopayipi ndhono oha dhi tekele ne iimeno ngele uupomba wa patululwa.

Otuna aanangeshefa oyendji mbono mba haya vugike oohi moondama, tayedhi pe iikulya yoohi dhi koke nawa yo ya vule okukedhi yulamo konale ngele dha koko ye kedhi landithepo.

Muuyuni wo paife aantu ihaa pumbwawe oku tekela iimeno tayeende koompadhi opuna omukalo nguno goku tula ominino dhomeya poma kota giimeno dhono hadhi patululwa owala eta dhi tekele.

MoNamibia omuna ngaa aanangeshefa oyendji mbono haya ningi oondama opo yatule mo oohi, tayedhi pele mo iikulya dhi kokelele, etaye kedhi landitha kaakwashigwana yamone mo iiyemo.

Oohi kadhili owala molwaala lumwe oto vulu okwaadha oohi dhono dhomayala ga yoolokathana ngaashi oohi dhono hadhi kala oontokele noohi dhono hadhi vulu oku kala oontiligane.

Aanafalama mbono mba haya kokeke nenge nditye mba haya landa etaya landitha iinamwenyo ya yoolokathana oyeli mo oyendji mo Namibia. Otuna nee mbono mba haya kokeke niingulu hayi kokithwa nawa opo yi wape okulandithwa kaakwashigwana

Aanangeshefa mbono mba haya kokitha oohi moondama ohaya pe oohi dhono nee iikulya yoohi opo dhivule oku kokelela nawa.

Moshilongo ngele tamuya aatalelipo taya zi kiilongo yokombanda, ohaya kongo omahala ngono haga kala goopala nawa mpono hapu kala pena omiti nopwa ziza nawa, opo yavule oku vululukwa nombili.

Aanafalama oyendji mba haya kunu iinima ya yoolokathathana ngele ya mono mo iinima momapya gawo ngaashi iilya, oofukwa nosho wo omakunde ohaya kambadhala nee okuyi landitha kaakwashigwana moshilongo.

Aanangeshefa mbono haya kokeke oohi muundama haye dhi pe iikulya yoohi opo dhi wape oku koka dhi ka landithwe kaakwashigwana yomoshilongo, oye li po nee ya ninga oyendji ya vule oku mona mo iiyemo.

Otuna aanangeshefa oyendji mbono haya faalama iinamwenyo yayoolokathana ngaashi oongombe, iingulu, iikombo noonzi nayilwe iikwawo. Oha yeyi landa yo tayedhi landitha kaanangeshefa naanafaalama aakwawo.

Omuntu ngele wuna oondjuhwa dhoye megumbo oho kala wuuvite nawa lela. Oondjuhwa odha yoolokathana puna onkadhindjuhwa noshowoo omakondombolo. Ekondombolo olyi li li holike kaantu oyendji.

MoNamibia omuna iinamwenyo ya yoolokatha oto vulu ku adhamo oonkoshi, oto vulu ku adhamo oondjamba dhono hadhi kala nuundjambwena wawo oto vulu ku adhamo oonduli noshowo uumenye.

MoNamibia otuna omahala ogendji ga yoolokathana tovulu oku adhamo oondeyina dhono hadhi kala dhuudha omavi, tovulu oku adhamo efuta ndyoka lyiholike kaantu ayehe noshowoo tuu oondundu dhoka hadhi kala dhina omamanya niimeno mbyoka yamena.

Otu na aanangeshefa oyendji mbono haya kunu iinima ya nika iikwamboga niikwahulunde mbyono haya ka landitha kaakwashigwana yomoshilongo ngele ya koko nawa ya wapa okulandithwa.

Otuna aanafaalama oyendji mbono mba haya koleke oohi dhomaludhi ga yoolokathana muundama, maala uundama mbono ohawu vulu nee oku ninga omalapi ngono omazizi giiyagaya haga dhipaga oohi.

Otuna aanafalama oyendji, mbono haya faalama iinamwenyo ngaashi, oongombe. Ohaya ningi ne oongeshefa, mpono haya landa, yo taya landitha oongombe dhawo ngele dha koko nawa.

Aanafaalama oyendji mbono mba haya kunu omakunde, oofukwa noyindji ya gwedhwapo ohaye keyi landitha nee woo kuyakwawo mba ihaya vulu okuyi kuna momapya gawo, opo ya vule oku monamo iimaliwa.

Aanangeshefa nenge nditye aanafalama oyendji mbono haya faalama iinamwenyo ya yoolokathana. Haya faalama Oongombe, haya faalama Iingulu nosho wo Iikombo, mbyono haya landa nota ya landitha kaa nangeshefa aakwawo.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mbono haya kunu oohi dha yoolokathana moondama haya tula mo omeya ngono ga yela oshowo iikulya yoohi mbyono hayi kokitha oohi nawa dhi kale dhina ongushu sho tadhi ka landithwa kaakwashigwana.

MoNamibia otu na mo omahala ogendji ga yoolokathana gomainyanyudho ngono haga kala gena omiti ndhono dhina oongala dhomayala ga yoolokathana oshowo uuhala woku yothela oonyama.

Aanafaalama oyendji mbono mba haya kunu iikwamboga, mbyono haya kokeke nawa lela yo yeke yi landithe kaa kwashigwana yomoshilongo. Ngele ya mene nawa yina ongushu

Aanangeshefa mbono mba haya landitha oohii, mbono ha yedhi kokeke moondama oha yedhi yoolola ngele dha koko nawa, ta yedhi tula pomahala ga yoolokathana dho dhi kalandithwe kaakwashigwana.

Aanafaalama oyendji oye hole oku falama oongombe dhono haya landa taya kokitha, yo yekedhi landithe natango tuu wo ngele dha koko nawa tadhi wapa oku landithwapo.

Aanangeshefa oyendji mbono haya kokeke oohi ohaye dhi kokeke moondama moka haya tula omeya noshowo omiti dhono dhoohi dhono hadhi kwathele oohi dhi kokelele nodhikale dhina ongushu sho taya ka landitha kaanangeshefa moshilingo.

Aantu oyendji nee pethimbo lyo ngaashingeyi oya ninga oongeshefa dhowo dhoku landitha oohi. Oohi dhono ohaye dhi kokeke moondama nongele dha koko oha ye kedhi landitha po nee yamone mosha sho mondjato.

Aanafaalama oyendji mbono mba haya kunu iinima mbyono yanika iikwamboga ngaashi omatama, ohaga pakelwa nee etaga mangelwa muunayilona gaka landithwe kaakwashigwana,

Aantu oyendji mopaife ngeyi ohaya faalama woo noondjuhwa, haye dhi tekula sigo otadhi vulu okuvala omayi ngono haga tuminwa koositola oonene dhika landithwe kaakwashigwana moshilongo.

Otuna omahala ogendji ngono gomainyanyudho haga vulu oku yiwa kaagundjuka nenge aakuluntu taya ka yotha oonyama dhawo nomihaka dhawo manga taya popi iinima yawo nenge taya hokolola.

Aanafalama oyendji ohaya munu oondjuhwa, ndhoka haya kokeke sigo otadhi vala omayi ngono haya ka landitha kaakwashigwana.

MoNamibia otuna mo aanafaalama oyendji mbono haya kunu iikwahulute niikwamboga ya yoolokathana ngaashi iikapa, omatama, omalemune, omayapula noyindji ya gwedhwapo haye keyi landitha kaakwashigwana yo ya vule oku monamo iimaliwa.

Opuna aanafaalama oyendji mbono haya ningi uundama mono haya tula omeya opo ya vule okutula mo oohi dhawo dhono yahala oku kokeka, noyeke dhilandithe kaakwashigwana moshilongo ngele dhakoko nawa.

MoNamibia otu na mo aanafaalama oyendji mbono haya kunu iikwamboga niihulunde, mbyono haya tekele nawa sigo otayi koko e tayi tula ko. Uuna ya tula ko iihulunde mbyoka ohayi ka landithwa po kaakwashigwana.

Aawambo oyendji oya simaneka iinamwenyo, uunene ngaa oongombe. Onkene nee ngele opuna oshituthi shontumba ngaashi ohango megumbo, aantu ohaya kambadhala okutsela oongombe dha gwana lela.

Aanangeshefa mbono haya tekula oohi moondama ohaye dhi pele mo iikulya yoohi, opo oohi dhiwape okukokelela nawa dhikale shina ongushu uuna tadhi ka landithwa kaakwashigwana yomoshilongo.

Aantu oyendji oyiilonga omukalo ngono gwokweenditha ominino pomakota giimeno, opo kaa ya tekele we koompadhi. Ominino dhoka ohadhi tekele uuna uupomba wa patululwa.

Aanafaalama oyendji mbono mba haya kunu iikwamboga niikwahulute ohaya tegelele yi koke nawa yo yekeyi landithe kaakwashigwana ngaashi n' omatama ngono ,omatama oge holike nohaga longithwa oku towaleka omihoka.

Aantu ihaya longitha we omukalo ngono gokweenda moofola taya tekele koompadhi, aae ohaya longitha nee paife omukalo ngono gopaipi dhono hadhi tula pomakota giimeno nenge hadhi kala dheendithwa moofola dhono hadhi tekele iimeno ngele uupomba wa patululwa.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngono ga yolokathana omawanawa taga vulu oku talelwapo kaantu mba hayazi kiilongo yokondje, ngele yahala noshowo tu mba yomoshilongo nayo otaya vulu ya yeko ngele ya hala oku kuva ethimbo ewanawa.

Aanafalama mbono mba haya kunu iihulunde niikwamboga, ihaya pumbwa oku enda moofoola taya tekele iimeno kolupadhi. Oye na po omukalo nguno gokutula mo uupayipi mbono hawu kala wu li wa thikama mevi, tawu tekele ngele uupomba wa patululwa.

Aanafaalama oyendji mbono mba haya kunu iikwamboga niikwahulute oha yeyi kokitha nawa lela yo ya wape okukeyi landitha kaakwashigwana ya vule oku monamo oshimaliwa.

Mo Namibia omuna iinamwenyo oyindji ya yoo lokathana maala omuna nee shimwe shomiinene ha shi ithanwa ondjamba ,ondjamba otwaadha yili nuu ndjambwena wayo.

Aanafaalama oyendji mbono mba haya kunu iinima yanika iikwamboga niikwahulunde, iinima mbyono oha ye keyi landitha po nee kaakwashigwana ngele yakoko nawa.

Mopaife ngeyi aanangeshefa mba yokeke oohi muundama mono haya tula omeya niikulya yoohi dhikoke, oyaninga oyendji, yo ohaya monomo oshimaliwa shakola lela ngele ya landitha kaakwashigwana.

MoNamibia otuna mo omahala ogendji gayoolokathana ngaashi; oondundu dhono hadhi kala dhina omamanya dhono hadhi adhika pokati koodoolopa dhiholike okutalelwapo kaantu mba haya zi kiilongo yokondje.

Namibia oshilongo shina omahala gaayolokathana. Oto vulu oku adhamo oondundu ndhono hadhi adhika pokati koondolopa, efuta ndyono hali adhika keembinga dhashiwakopo nombaye, noshowo oondeine.

Omuntu itopumbwa we okukala tweeende koompadhi to tetepo omwiidhi ngoka gwamena shinene, aaaye paife aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga tulwa omatema, ngoye shoye okuhinga owala lyo tali tete.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngono gomainyanyudho. Opuna nee ngono haga kala gena okangwena nee kaziza nawa nosho woo omiti dhono hadhi kala dhina oongala dhomayala gi ili noyi ili nosho woo ethimbo limwe to vulu oku a dhapo okahala kokule yothela okanyama koye.

Aantu oyendji oye hole oku opaleka komeho go magumbo gawo, haya vulu oku kuna ko uumeno wa yoolokathana nosho wo oongala dhono hadhi kala dha opala.

Aanangeshefa oya ninga nee oyendji mbono mba haya kokeke oondjuhwa, haye dhi tekula nawa sigo otadhi vala omayi, ngono haga pakelwa eta ga tuminwa koositola ndhi onene oonene dhi ka landithe kaakwashigwana.

Aawambo oyena oondjuhwa dhawo dhono dhi hadhi ithanwa ondjuhwa yoshiwambo hayi telekwa piituthi ya yoolokathana ngaashi omakoleko, oohango noshowo omashasho.

Aanangeshefa oyendji mopaife ngeyi ohaya kokeke oohi moondama, hayedhi tulilemo iikulya mbyono hayi kwathele okukokitha oohi osheendelela, dhi kale dhin' ongushu shi tadhi ka landithwa kaakwashigwana.

Uuyuni owa zapo nee mpa wali, aantu ihaya longitha we iipululitho mbyono hayi pumbwa okunanwa kiinamwenyo ya pulule momapya gawo, Aee! Mopaife ngeyi aantu ohaya pulula owala omapya nomambakumbaku.

MoNamibia omuna omahala gayoolokathana ngoka haga taalelwapo kaatalelipo mbono haya zi kiilongo yokondje , unene ngaa oondundu ndhono hadhi kala dhina uumeno uushona noshowoo omamanya. Aatalelipo oye hole okulonda koondundu ndhono opo yavule okumona oshilongo shNamibia.

Aawambo oyena omboloto yawo ndjono hayi ithanwa oshikwiila, shono hashi ningwa nuusila womahangu, hashi vulu okuningwa peziko lyomutoko gwowala nenge nomagadhi ngono haga vulu okutulwa miipana.

Aanafaalama oyendji mba haya kokitha nenge nditye mba haya kunu iikwahulunde niikwamboga, ihaya longitha we aaniilonga yawo yakale taya ende miimeno taya tekele koompadhi, opuna omukalo nguno goopayipi hadhi tulwa pomakota giimeno dho etadhi tekele dhodhene.

Mopaife ngeyi moNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mbono mba haya kokeke oohi moondama, haye dhi pe iikulya yoohi dhi wape okukelela, dhi kale dhi na ongushu sho tadhi ka landithwa kaakwashigwana.

MoNamibia omuna omahala gaayolokathana ngono goku talelwapo kaantu mbono yokiilongo yokondje. Ngashi tuu unene ngono geli moondundu noodeine, pokati koondolopa.

Otuna aanafaalama oyendji mbono haya kunu iikwahulute niikwamboga ya yoolokathana ngaashi wo omatama ngono haga towaleke momihoka dhetu ndhi hatu teleke, noshowo omayapula.

Iinamwenyo oyindji moNamibia. Oto vulu okwaadha mo oondjaba ndhoka ihadhi topoka nuundjambwena wadho, oonkoshi nosho wo oshinamwenyo oshileeleka shono hashi ithanwa onduli.

Otu na aanafalama oyendji mboka haya kunu iikwaamboga niikwahulunde ngaashi omatama, omayapula, omalemune, omboga noyindji ya gwedhwa po ishewe, haya ke yi landitha ya mone mo oshimaliwa.

Uuyuni showahuma komeho. Ookapyoko oyalongoko uushina wokutekela iimeno yomiikunino iinene. Omashina ngaka ohaga tulwa mombanda gaandjakana oshikunino ashihe opo kehe shimwe shilimo shitekelwe.

Aanangeshefa mbono mba haya kokeke oohi moondama oya ninga oyendji moshilongo, oshoka aantu oyendji nenge nditye aakwashigwana oyendji ohaya landa oohi noyedhi hole lelalela, yo noho aanangeshefa ohaya monomo sha mongeshefa ndjono yoku landitha oohi.

Aanafaalama oyendji mbono haya kunu iinima yayoolokathana ohaya kambadhala kutula omeya pehala lyotumba ga kwate nawa, yo iimeno yika tekelwe ngele omeya guudha mokandama haka tulwa omeya.

Omukalo gwokutekela iimeno tweende koompadhi iha gu longithwa we. Aanafalama oyendji mbo ha ya kunu iikwamboga niikwahulunde oye na po omukalo ngono gokweenditha oopayipi dhomeya pomakota giimeno dho eta dhi shashele ne iimeno ngele uupomba wa patululwa.

Otuna nee aanangeshefa oyendji, mbono mba haya kwata oohi momeya taya longitha oonete. Yo yekedhilandithe kaakwashigwana yomoshilongo ngele ya mono kutya odha wapa okulandithwa.

Aanangeshefa oya ninga oyendji . Uuna yakokeke oohi moondama , yotayedhi pe oohi dhikokelemo. Konima ohadhi yuulwamo dhilandithwepo kaakwashigwana yomoshilongo shontumba.

Aanafaalama oyendji mbono mba haya kunu iinima mbyono ya nika iikwamboga, ohaya kunu nee iinima yawo paife kohi yoonete nenge nditye uutala mbono hawu keelele omutenya ngele ogwafa gwa pimbila.

MoNamibia otuna mo aanangeshefa oyendji, mono haya faalama oohi, haye dhi koleke moondama, yo taye dhipe iikulya yoohi dhikoke nawa, dhi vule okulandithwapo kaakwashigwana.

Aanangeshefa oya ninga nee oyendji moshilongo maala opuna nee naambono mba haya tete oongala, dhina omaala ga yoolokathana dhono hadhi tulwa nee momalandulathano opo dhika landithwe.

MoNamibia omu na omihoko dha yoolokathana, oto vulu okwaa dhamo omuhoko ngono hagu ithanwa Aadamara. Oto a dha mo woo omuhoko ngono hagu ithanwa Aahimaba.

MoNamibia otuna mo aanafaalama oyendji mbono mba haya kunu iihulute nenge nditye iikwamboga mbyono ya yoolokathana okuza komayapula okuya komalemune okuya komabanana ngono haga ka landithwa kaakwashigwana.

MoNamibia oto vulu ku adhamo iinamwenyo oyindji ya yoolokathana to vulu oku adhamo oondjamba ndhono hadhi kala nuundjambagona wadho, to vulu ku adhamo oonguluwe, oonkoshi nosho wo oshinamwenyo shono oshileeleka hashi ithanwa onduli.

Otu na aanafalama mboka haya ku nu iikwaamboga niikwahulunde. Ohaya ku nu iinima ngaashi iikapa, omatama, oonyanga noyindji ya gwedhwa po mbyono haya ka longitha okukalanditha kaakwashigwana.

MoNamibia otu na mo aanangeshefa oyendji mbono mba haya kokeke oohi moondama dhono haya tula oonete. Haye dhi pe iikulya yoohi dhi wape oku kokelela dhi kale dhi na ongushu, shi tadhi ka landithwa po kaa kwashigwana.

Otuna mo iinamwenyo ya yoolokathathana moNamibia oto vulu ku adha mo oonduli, oto vulu ku adha mo oonkoshi nosho wo oondjamba dhono ihaadhi zi kumwe nuundjambona wadho oto vulu oku dhi adha mo nadho.

Aanangeshefa oyendji mbono mba haya kunu iikwamboga niihulunde ngaashi: oonyanga ootiligane dhono hadhi longithwa oku towaleka omihoka dhetu.

MoNamibia otuna mo aanafaalama oyendji mbono mba haya kunu iikwamboga niikwahulute, mbyono hayeyi kokeke nawanawa opo ya vule oku ninga oongeshefa taya landitha kaakwashigwana ya mone mo oshimaliwa.

moNamibia omuna omahala gayoolokathana. Oto vulu gena oondundu noshowoo omahala ngono gokefuta geli koSwakopmumd naMbaye noshowoo tuu oondundu shono hadhi adhika pokati koondolopa noondolopa.

Aanangeshefa mbono haya kokeke oohi muundama, ohaya tula mo omeya nga ga yela, ngele ya kutha mo nga ga kaka noshowo iiyagaya e taya shu na mo nee oohi taye dhi pe iikulya mbyono yoohi dhi kokelele.

Ongombe oyo oshinamwenyo shimwe hashi faalamwa kaanafaalama oyendji. Oongombe ohadhi landwa e tadhi landithwa nosho wo ohadhi tselwa moohango nenge piituthi ya yoolokathana.

Uuyuni owaza po nee mpa wali, aantu iha ya pumbwa okweenda miikunino taya tekele iimeno yo yene. Opuna omukalo nguno goku tula ominino po makota giimeno, dho e ta dhi tekele dho dhene ngele uupomba wa patululwa.

MoNamibia omuna omahala gayoolokathana ngaashi ngono gomafuta nosho woo goondundu dhono hashi kala dhina omamanya nuumeno mbono hawu kala wamena ko uushona. Omahala ngono nee haga kala gena omamanya ohaga talelwapo nee kaantu taya zi kiilongo niilongo.

Aantu ihaya longitha we omukalo ngono gokweenda moofola taya tekele iimeno koompadhi, Aae! Omambakumbaku gopaife ohaga vulu tuu wo oku gwedhelwa oopaipi dhomeya haga kala owala taga shaminine iimeno ngele taga hingi moofola.

MoNamibia oto vulu oku adha mo iinamwenyo yayoolokathathana. To adha mo oonkoshi, oonduli, uunguluwe, uumpindangulu nosho wo shono oshinene kwaayihe ondjamba ndjono ihaayi topoka nokandjambwena ka yo.

Aanangeshefa mbono mba haya kokeke moondama haye dhi pele mo iikulya dhi kokelele ohaya kutha mo nee omeya ngono gomoondama ngele ga kaka noohi ndhono ohadhi zimo ndhi dhili mo, taye dhi shuna mo ngele ya tula mo omeya omape.

Aanaafalama mbono mba haya kunu iikwamboga niihulunde ohaya kala wuuvite nawalela ngele omvula ya loko iimeno yawo etayi tekelwa komvula.

Namibia ehala ndyono lya shitikika lela, uunene ngaa keembinga dhawambo. Oto vulu oku adhako iihwa oyindji, noshowo omiti ndhono hadhi vulu okumena kehe pamwe.

Aanafaalama oyendji mbono mba haya kunu iikwahulute niikwamboga ohaya ningi nee oongeshefa taya ka landitha iinima yawo mbyono ngele ya mene nawa kaakwashigwana moshilongo ya vule oku monamo oshimaliwa.

Aanangeshefa mbono haya kokeke oohi moondama, taye dhipe iikulya yoohi opo dhikoke, ohaya kala ya nyanyukwa lela ngele dhakoko nawa, yo yekedhi landithepo kaakwashigwana yomoshilongo.

Aanafaalama oyendji ka ye hole oku kuna iimeno yawo e ta yi kala tayi dhengwa komutenya unene. Ohaya kunu iimeno yawo kohi yootenda ndhono hadhi keelele uuyelele wa pitilila.

MoNamibia otuna mo iinamwenyo ya yoolokathana tal' moonkoshi, oonduli, uunguluwe maala opuna nee shimwe oshinene shono hashi tilika, shono hashi ithanwa ondjamba hayi kala olundji yili nuundjambwena wayo.

Aanafaalama yopaife mbono mba haya kunu iikwamboga niikwahulute oye hole oku kuna iimeno yawo kohi yoonete dhono hadhi keelele omutenya ngele gwa pimbile unene.